Munotengeswa zvinhu zvekuwedzera runako rwevanhu zvakaita semhete, zvuma zvakagadzirwa negoridhe maringi.

Nguruve yamusango, itema. Irimusango panemiti irikufamba.

Shangu yerudzi rwutema, ine pasi pane ruvara ruchena. Ine rebho renaiki.

Pamusika panotengeswa michero tirikuona zvinanazi, mabhanana, maranjisi, mango nendimu.

Rokwe rirefu rakapfekedzwa pachiumbwa. Rine maoko marefu akaiswa ndandi. Rine maruva nechepachipfuva.

Tiri kuona tambo yemagetsi inoshanda kubvisa zvinhu paterevhizheni kuzviunza padhekodha.

Muchina unogadziriswa tsvigiri. Tirikuona panoratidza kuti ndooparikubuda netsvigiri yacho ichipinda musaga rakanyorwa.

Uyu musikana mutsvuku akashongezwa musoro wake zvakanaka. Akapfeka hembe nhema.